Amantaa jechuun calaqqisiistuu yookiin kan dhalli namaa naaf ta'a jedhee lapheedhaan jireenya isaa guutuudhaan kan itti amanu. Ibsituu maalummaa dhala namaa jechuudha. Walumaa galatti amantaa jechuun kan namni naaf ta'a jedhe amanee fudhateedha. Kan itti amanu, boonuu fi itti jiraatu jechuudha.

Dhugaatiiwwan jechuun dhugaatiiwwan bifa dhangala'aa qaban wantoota bifa dhangala'aa qaban garuu dhugaatii gosa garaagaraa gosa adda addaabaay'atanii kan jiran jechuudha dhugaatiiwwan.

Dhugaatiiwwan jechuun bifa dhangala'aa kan qaban kan dhalli namaa gara qaama isaatti dhugu jechuudha. Dhalli namaa kan sooratu bifa dhugaatiitiin dhangala'aawwan bifa dhangala'aatiin dhugaatiiwwan dhalli namaa sooratu jechuudha.

Oduu jechuun waanta ergaa dabarsuu danda'u bifa haasaatiin yookaan bifa sagaleetiin dhalli namaa walii walii isaatiitti kan ergaa dabarfachuu danda'u, walitti haasa'uudhaan walitti dudubbachuudhaan kan inni ergaa dabarfatu yookiin kan inni haasa'u oduu jedhamee waamama jechuudha.

Manneen dhugaatii jechuun mana dhugaatiin qofaan keessa jiru jechuu dha. Mana kuusaa dhugaatii jechuu dha. Manneen nyaataa jechuun immoo manneewwan nyaata qaban jechuu dha. Mana kuusaa nyaataa jechuu dha.

Kuduraaleefi muduraalee jechuun sooratawwan dhala namaa fayyaduu danda'an jechuudha isaan kunimmoo kuduraaleewwaniif muduraaleen biqiltoota qofaa irraa kan hojjataman kan dhalli namaa sooratu yookaan nyaatu jechuudha.

Rifeensa jechuun qaamolee namaa keessaa gogaa irratti kan margan yookaan kan namaa qofas otoo hin taane qaamolee kan bineeldaa gogaa isaanii irratti, kan bineensotaas gogaa isaanii fi isaa olitti kan margan bifa rifeensa fakkaatuutiin kan biqilan jechuudha gogaa dhaqna namaa faa, dhaqna bineeldaa, dhaqna bineensaa irratti kan biqilan jechuudha rifeensa jechuun.

Asxaa jechuun ibsituu, calaqqisiistuu, himtuu wanta tokkoo jechuudha. Kana jechuun asxaa biyya tokkoo jechuu dandeenya.

Kitaaba jechuun walitti qabama yookiin qindaa'ee kan barreeffame kitaaba jennee waamna jechuudha ergaa danuu kan of keessaa qabu jechuudha. Matseetii jechuun immoo bifa gabaabaa ta'een yaadannoo gabaabaa bifa barreeffamaatiin kan dabarsudha. Gaazexaawwan jechuun immoo akka kitaabaa ta'ee bifa gabaabaa ta'een ergaa bifa barreeffamaan kan dabarsu gaazexaawwan jennee waamna jechuudha.

Oomishaalee suuparmaarketii jechuun oomishaawwan gabaawwan gurguddoo dhaaf dhiyaachuu danda'an jechuu dha. Oomisha gabaa gurguddaa irratti bebbeekamoo ta'an, gabaawwan bebbeekamoo irratti kan dhiyaatan jechuu dha oomishaalee suuparmaarketi jechuun.

Kitaabota jechuun bifa barreeffamaan kan walitti qabamanii baay'atanii ergaa dabarsuu kan danda'an jechuudha. Matseetii jechuun immoo bifa gabaabaa ta'een ergaa dabarsuu danda'u yookaan dhaadannoo tokko dabarsuu kan danda'u jechuudha. Gaazexaawwan jechuun immoo bifa kitaabaa ta'ee xiqqaatee garuu bifuma barreeffamaan ergaa kan dabarsu gaazexaawwan jennee waamna jechuudha.

Elektirooniksii jechuun meeshaalee humna elektiriksii of keessa dabarsan, kanneen meeshaa elektirooniksiif ta'an yookaan kan tajaajilan, of keessa dsbarsuu dhaan kan tajaajilan 'Elektirooniksii' jedhama.

Muuziqaa jechuun bifa sirbaan yookiin faarfannaatiin qindaa'ee bifa sagaleetiin ergaa kan dabarsuu danda'u jechuudha.

Hojii jechuun kan dhalli namaa umurii isaa, yeroo isaa , qalbii isaa guutuu kennuudhaan kan inni hojjetu , kan inni dalagu jechuudha. Humna isaa guutuun kan hojjetu yookaan dalagu hojii jechuudha.

Maashinoota jechuun humna xiqqaa fayyadamuun hojiiwwan gurguddaa yeroo gabaabaa keessatti kan hojjetu, hojiiwwan danuu kan hojjechuu danda'u, bifa miidhagaa fi bareedaa ta'een bareechee miidhagsee hojjechuu kan danda'u, yeroo gabaabaa keessatti humna xiqqaa fayyadamuun kan hojjetu maashinoota jennee waamna jechuu dha.

Geejjiba jechuun sochii yookaan imala bakka tokkoo gara bakka biraatti taasifamu jechuudha. Konkolaataawwan jechuun immoo waanta socho'u yookaan waanta deemu, sochii bakka biraarraa bakka, bakka tokkoo gara bakka biraatti taasifamu. Kanaaf itti gaafatamummaadhaan kan tajaajilu, kan deemu yookaan kan socho'u, bifa konkolaataatiin kan deemu konkolaataawwan jedhama.

Amantaa jechuun kan dhalli namaa laphee isaa guutuun itti amanu, yookaan itti bulu yookaan amantaa isaatti itti jiraatu yookaan itti bulu yookaan itti sagadu amantaa jennee waamna jechuudha.

Geejjibaa fi konkolaataawwan jechuun dhalli namaa meeshaalee konkolaataa jedhamuun adeemsa bakka tokkorraa bakka biraatti ittiin socho'u yookiin geejjibu jechuudha.

Barumsa jechuun kan dhalli namaa jireenya isaa irraa baratu, guyyaadhaa gara guyyaatti mana barnootaa galee kan inni baratu, fi akkasuma illee barumsa jechuun dhala namaatiif beekumsa kan kennu, hubannoo kan kennu jechuu dha.

Faaya jechuun bifa miidhaginaa kan qabu, ofitti kan nama hawwatu, ija namaatti kan tolu, halluu miidhagaa bifa qabeessa ta'e kan qabu kan namatti tolu jechuudha.

Faashinii jechuun kanaan dura kan hin beekamne, kan hin turre amma garuu bifa adda ta'een beekame, yeroo gabaabaa keessatti kan mul'ate, bifa miidhagaa kan qabu, adeemsaa fi haallisaa kan namatti tolu gaarii kan ta'e, miidhagaa kan ta'e faashinii jennee waamna.

Bu'uuraalee misoomaa jechuun misoomaawwan dursi kennamee hojjetaman jechuudha. Kan uummataaf barbaachisan dursi kan kennameefii hojjetamu mootummaan kan hojjetu Kanneen akka daandii, ibsaa, bishaanii fi Kan kana fakkaatani jennee ibsina jechuudha bu'uuraalee misoomaa.

Biqiltoota jechuun lafa irratti Kan biqilan yookaan Kan margan iddoo tokko baay'inaan Kan jiran tuutanii yookaan baay'inaan bakka tokkotti marganii Kan jiran jechuudha biqiltoota jechuun.

Bineensota manaa jechuun kan nama waliin jiraatan, amala namaa wajjin walitti dhufeenya kan qaban, amala namaa hubachuu kan danda'an jechuu dha. Bineensota alaa jechuun immoo nama waliin jiraachuu kan hin dandeenye, bosona kan galan, amala namaa hubachuu kan hin dandeenye jechuu dha.

Qonna jechuun damee dinagdee yookaan gosa dinagdee guddisu keessaa isa tokko yoo ta'u, kan qote bulaan lafa qotuun oomisha midhaanii oomishu, tooftaa ittiin oomishni midhaanii lafa qotamee ittiin oomishamu Qonna jennee ibsuu dandeenya jechuu dha.

Seera kabachiisaa jechuun akkaataa biyya keenyaattii karaa seera qabeessa ta'een, waa'ee seeraa kan kabachiisu, kan dhugaa bahu, kan eegsisu jechuudha. Bifa seera qabeessa ta'een maalummaa seeraa kan nama hubachiisuu danda'u jechuudha.

Dhugaatiiwwan jechuun bifa dhangala'aa kan qabu garuu kan dhugamu gosoota garaagaraa irraa kan hojjataman dhugaatii gosa garaagaraa garuu bifa dhangala'aa kan qabu kan namni dhugu yookiin bineensi illee gara qaama isaatti dhugu bifa dhangala'aa kan qabu dhugaatiiwwan jedhama.

Hooggantoota beekamoo jechuun namoota gaggeessummaa olaanoorra jiran namoota itti gaafatamummaa guddaa qaban namoota nama danuu biratti beekaman akkasumallee fudhatama qaban jechuudha hooggantoota beekamoo jechuun

Muuziqaa jechuun qindoomina bifa sirbaan yookaan bifa faarsaa ta'een kan qindaa'ee kan sagalee yookaan ergaa dabarsuu danda'u kan hawaasni bifa muuziqaan dhaggeeffachuu danda'u jechuu dha.

Bineensota manaa jechuun dhala namaa waliin walitti dhufeenya kan qaban, kan dhala namaa wajjin jiraachuu danda'an, dhala namaa wajjin walitti dhufeenya kan qabanii fi amala namaa illee kan qaban jechuudha. Bineensota alaa jechuun kan nama wajjin jiraachuu hin dandeenye, bakkee kan jiraatan, bosonatti kan galan jechuudha.

Siyaasa jechuun damee saayinsii hawaasaa keessaa tokko kan ta'e, waa'ee dinaagdee kan qayyabatu, sirna bulchiinsa mootummaa biyya tokkoo kan qayyabatu, waa'ee nageenyaa kan qayyabatu, walumaa galatti siyaasa jechuun waa'ee sirna bulchiinsa kan qayyabatu jechuudha.

Eleektirooniksii jechuun meeshaawwan humna eleektrikii of keessa dabarsan jennee waamna. Gama biraatiin immoo meeshaaleewwan eleektirikii fi gosa eleektiriikii ta'an kan namoota bobba'anii hojjetan yookaan hojiiwwan akkasii kan hojjetan eleektirooniksii jenna.

Geejjiba jechuun sochii bakka tokkoo gara bakka biraatti taasifamu yookaan deemamu yookaan imalamu 'Geejjiba' jennee waamna. Konkolaataawwan jechuun immoo konkolaataa deemu yookaan bakka tokkoo gara bakka biraatti socho'u imala gara bakka biraatti taasifamu kanaaf kan tajaajilu 'Konkolaataawwan' jennee waamna.

Oomishaalee suupermaarkeetti jechuun oomishaawwan gabaaf dhiyaatan gabaa akkamii gabaa bebbeekamoo gabaa gurguddaa oomishaawwan dhiyaatan bifa gurgurtaafi oomishaaleen Kun walumaagalatti gabaawwan gurguddaa jechuudha

Faaya jechuun kan namatti tolu halluu bareedaa ilaaluuf kan namatti tolu kan ija namaatti hawwatu jennee ibsuu dandeenya.

Tajaajila bu'uuraa fi gurgurtaa qinxaaboo jechuun tajaajila bu'uuraa jechuun tajaajilawwan baay'ee barbaachisoo ta'an, mootummaa kan hawaasa tajaajiluu danda'u jechuudha. Tajaajilawwan daandii dabalatee, ibsaa, tajaajilawwan bishaanii fa'i jechuudha. Gurgurtaa qinxaaboo jechuun ammoo kan uummatni yookaan qotee bultoonni ittiin sanyii yookaan midhaan isaanii facaasanii, oomishanii galchuu danda'an jechuudha. Mootummaa irraa kan bitan jechuudha.

Beeksisa jechuun ergaa dabarsuu kan danda'u, bifa sagaleetiin haa ta'uu, bifa barreeffamaanis haa ta'uu, garuu ergaa kan dabarsu, kan nama beeksisu, kan nama hubachiisu, beeksisa jennee waamna.

Nyaata jechuun kan dhalli namaa jireenya isaa keessatti sooratu, yookaan nyaatu jechuu dha. Kan dhalli namaa itti fayyadamu yookaan nyaatu yookaan sooratu soorata jennee ibsina jechuu dha Nyaata jechuun.

Oomishaalee suuparmaarketii jechuun oomishawwan gabaawwan gurguddoodhaaf dhiyaatan, gabaawwan gurguddoo irratti oomisha beekamaa ta'anii gabaawwan gurguddoo irratti kan dhiyeeffaman yookaan gabaawwan gurguddoof kan oomishaman jechuudha oomishaalee suuparmaarketii jechuun.

Kopheewwan jechuun kan dhalli namaa miilla isaatti godhachuu dhaan kan itti fayyadamu jechuu dha. Miilla isaatti kaawwachuu dhaan kan nafa isaa dhokfachuu danda'u jechuu dha Kopheewwan jechuun.

Dhugaatiiwwan jechuun bifa gara garaa qabu dhugaatiiwwani. Dhugaatiiwwan kun kan dhallu namaa bifa dhuguu danda'uun kan itti fayyadamu jechuu dha. Dhugaatiiwwan gosa gara garaatu jira. Bifa alkoolii tiin jira, bifa dhugaatii lallaafaa tiin jira. Kan dhalli namaa itti fayyadamu jechuu dha dhugaatiiwwan jechuun.

Barumsa jechuun wanta hubannaa yookiin beekumsa namaa kennu jechuu dha. Kan dhalli namaa jireenya isaa irraa baratu, guyyaadhaa gara guyyaatti kan inni baratu, mana barnootaa galee kan inni hubatu, beekumsa kan inni argatu jechuu dha Barumsa jechuun.

Meeshaalee addaa addaa jechuun Meeshaalee bifa garaagaraa qaban, halluu garaagaraa qaban , jabina garaagaraa qaban , Meeshaalee ulfaatina garaagaraa qaban meeshaa addaa addaa bakka tokko jiran jechuudha.

Amantaa jechuun kan dhalli namaa jireenya isaa keessatti amantaa laphee isaa guutuu dhaan hordofuu dhaan, itti amanuu dhaan, laphee isaa guutuu dhaan itti buluu dhaan jireenya isaa keessatti kan jiraatu jechuu dha Amantaa jechuun.

Meeshaalee miidhaginaa jechuun meeshaawwan bifa miidhaginaa qaban, kan miidhaginaaf oolan, kan filatamoo ta'an, kan nama hawwatoo ta'an, kan namatti tolun, ija namaatti tolan, meeshaawwan akkasii meeshaa miidhaginaa jennee waamna.

Meeshaalee manaa jechuun waantota mana keessa jiran, kan dhalli namaa mana keessatti itti fayyadamu yookaan itti jiraatu, itti tajaajilamu Meeshaalee manaa jedhamu. Waajiraalee jechuun immoo manaawwan hojii garaagaraaf ta'an tajaajila hojii gurguddoo kennan waajiraalee yookaan biiroo jennee waamna jechuudha.

Geejjiba jechuun sochii bakka tokkoo gara bakka biraatti taasifamu, imala yookaan deemsa jedhama. Konkolaataawwan jechuun immoo adeemsa yookaan imala yookaan sochii kanaaf tajaajila kan kennan, kan socho'uu danda'an, kan deemuu danda'an konkolaataawwan jedhamu jechuudha.

Ogummaa jechuun humna xiqqaa yookaan beekumsa guddaa tahe Kan qabu humna xiqqaadhaan bifa salphaa taheen hojiiwwan gurguddaa hojjechuu danda'uu jechuudha. Aadaan immoo ibsituu yookaan calaqisiistuu eenyummaa himtuu eenyummaa Saba tokkoo yookaan biyya tokkoo jenna jechuudha aadaadha.

Kitaabota jechuun barreeffamoota qindaa'anii dubbifamuu danda'an , matseetii jechuun immoo bifa gabaabaa ta'een ergaa tokko kan dabarsuu kan danda'an gaazexaawwan jechuun immoo akka kitaabaa jechuun immoo bifa xiqqaa ta'een barreeffamaan kan ergaa dabarsuu danda'u jechuudha.

Asxaa jechuun ibsituu eenyummaa saba tokkoo yookaan naannoo tokkoo yookiin biyya tokkoo bifa halluu tiin kan ibsu yookaan kan himu yookaan biyya sana maalummaa saba sanaa bifa halluu dhaan ergaq kan dabarsu jechuu dha.

Kitaabota jechuun bifa barreeffamaan kan qindaa'ee barreeffama danuu hiika kennuu danda'uun, bifa bal'aa ta'een kan katabamee dubbifamuu kan danda'u. Matseetii jechuun immoo bifa gabaabaa ta'een ergaa dabarsuu kan danda'u yookaan dhaadannoo dabarsuu kan danda'u. Gaazexaawwan jechuun immoo bifuma kitaabaa ta'ee kitaabaa gaditti kan ta'een eergaa kan dabarsuu danda'u bifa barreeffamaan.

Hawaasa jechuun namoota bakka adda addaa dhufan garuu naannoo tokko jiraatan jechuudha. Maatii jechuun immoo namoota mana tokko keessa waliin jiraatan jechuudha.

Nyaata jechuun kan dhalli namaa sooratu kan dhalli namaa jireenya isaa ittiin gaggeeffatu nyaatee kan ittiin yaadu kan ittiin jiraatu jechuudha walumaa gala nyaata jechuun kan dhalli namaa nyaatu jechuudha

Seera kabachiisaa jechuun nama olaantummaa seeraa kabachiisu nama maalummaa seeraa bifa seera qabeessa ta'een nama hubachiisu nama barsiisu nama beeksisuu danda'udha jechuudha. Bifa seera qabeessa ta'een.

Daldalaa jechuun hojii dhalli namaa bifa gurgurtaa fi bittaadhaan irratti bobba'uudhaan kan inni jireenya isaa ittiin gaggeeffatu yookaan kan inni hojjetu jechuudha. Gabaa jechuun ammoo bakka itti wal jijjiirraa sirna bittaa fi gurgurtaa meeshaalee bittaa fi gurgurtaa jechuudha gabaa jechuun.

Kitaaba jechuun bifa barreeffamaatiin kan qindaa'ee ergaa barreeffamaatiin walitti dhufee qindaa'ee dubbifamu jechuudha. Matseetii jechuun immoo bifa barreeffamaan yookaan gabaabbatee barreeffama xiqqoon ergaa kan dabarsu jechuudhaa. Gaazexaawwan jechuun immoo bifa kitaabaa kan fakkaate barreeffama gabaabaadhaan kan kaa'amedha

Nyaata jechuun kan dhalli namaa sooratu jechuudha. Jireenya isaa keessatti kan dhalli namaa soorachuudhaan gara qaama isaatti fudhachuudhaan, nyaachuudhaan, kan inni hojjetu kan inni jiraatu sooratee kan inni ittiin jiraachuu danda'u soorata jechuudha nyaata jechuudha.

Geejiba jechuun sochii bakka tokkoo bakka biraatti taasifamuuf imala jechuudha. Konkolaataa jechuun immoo waanta socho'u, waanta deemu, geejibaaf waantota tajaajiluu danda'an yookaan immoo bifa deemuu danda'uun yookaan socho'uu danda'uun kan geejiba kanaaf oolu yookiin kan fayyadu konkolaataawwan jenna.

Uumama jechuun wantoota lafa irratti argaman hunda jechuudha. Wantoota uumaatiin uumaman jechuudha. Naannoo jechuun ammoo walfakkeenya walitti qabamiinsa yookiin bakka tokko kan ibsu walfakkaattii bakka tokkoo kan ibsu walitti qabama bakka tokkoo kan ibsu naannoo tokko jenna jechuudha.

Ogummaa jechuun dandeettii waa tokko bifa ogummaa qabuun, bifa dandeettii bareedaa qabuun Kan namatti toluu danda'un, bifa qabeessa, bifa gaarii ta'een hojjechuu danda'uu jechuudha. Aadaa jechuun immoo eenyummaa ibsituu agarsiistuu Saba tokkoo yookaan calaqisiistuu maalummaa Saba tokkoo jechuudha.

Ji'oogiraafii jechuun saayinsii hawaasaa keessaa tokko kan ta'e, waa'ee lafaa kan qo'atu jechuudha. Seenaa jechuunis akkasuma saayinsii hawaasaa keessaa tokko kan ta'e, waa'ee seenaawwan darbanii, waa'ee seenaawwan amma jiruu, seenaawwan gara fulduraaf barumsa ta'an dabarsuu kan danda'u jechuudha.

Rifeensa jechuun dhaqna gogaa namaa irratti marguu danda'u, kan bineensa irratti illee gogaa isaanii irratti kan margee jiru jechuudha. Gogaa gararraa kan jiru jechuudha. Margee bifa rifeensa fakkaatee gogaa namaatii olitti kan argamu jechuudha.

Beeksisa jechuun kan ergaa dabarsuu danda'u, yookaan kan yaada dabarsuu danda'u bifa sagaleetiin yookaan bifa barreeffamaatiin ergaa yookiin yaada dabarsuu kan danda'u jechuudha beeksisa jechuun

Beeksisa jechuun kallattii barreeffamatiinis haa ta'u kallattii sagaleetinis haa ta'u ergaa kan dabarsu, kan nama hubachiisu fi kan nama yaaddachiisu beeksisa jennee waamna.

Bineensota manaa jechuun kanneen nama waliin walitti madaqiinsa qaban, amala namaa hubatanii kanneen nama waliin jiraachuu danda'an jechuudha. Bineensota alaa jechuun immoo kan nama waliin walitti dhufeenya hin qabne, bosona keessa kan jiraatan, bakkee kan jiraatan jechuudha.

Muuziqaa jechuun qindaa'ina sagalee jechuudha. Sagaleen qindaa'ee ergaa dabarsuu kan danda'u bifa faarfannaa yookaan sirbaatiin sagalee qindaa'ee ergaa dabarsuu danda'u jechuudha

Geejiba jechuun deemsa yookiin imala yookiin immoo sochii gara tokkoo iddoo biraatti taasifamu geejiba jennee waamna. Turizimii jechuun immoo bakka daawwaaf ta'u bakka namatti tolu, bohaartiif kan ta'u, qarshii kan argamsiisu dinaagdee biyya tokko guddisuu kan danda'u turizimii jennaan. Immigireeshinii jechuun immoo bakka itti qaama ofii marsan eenyummaa ofii maalummaa ofii fi kennuudhaan kan bakka itti ittiin immigireeshinii jedhama.

Beeksisa jechuun bifa barreeffamaan yookaan bifa sagalee dhaan ergaa kan dabarsu jechuu dha. Ergaa kallattii barreeffamaan yookaan bifa sagalee dhaan ergaa kan namaaf dabarsu 'Beeksisa' jennee waamna.

Oduu jechuun kan namni bifa oduudhaan fayyadamuudhaan, ergaa isaa dabarfachuu danda'u, kallattii sooshaal miidiyaadhaan, kallattii namaa gara namaatti haasa'uudhaan kan ergaa isaa dabarfachuu danda'u jechuudha.

Bu'uuraalee misoomaa jechuun misoomawwan dhala namaatiif dirqama baay'ee barbaachisaa kan ta'an jechuudha. Bu'uuraalee misoomaa dhala namaa fayyaduu danda'an jechuudha.

Beeksisa jechuun wanta ergaa dabarsuu danda'u, bifa barreeffamaanis haa ta'uu, bifa sagaleetiinis haa ta'uu, bifa muuziqaatiinis haa kennu, waanta ergaa dabarsuu danda'u jechuudha.

Geejjiba jechuun sochii bakka tokkoo bakka biraatti taasifamu deemsa yookiin imala jedhama jechuudha geejjiba jechuun. Konkolaataawwan jechuun immoo geejjiba kanaaf kan fayyadan deemsa kanaaf kan fayyadan kan deeman kan socho'an konkolaataa jedhamu.

Siyaasa jechuun damee saayinsii hawaasaa keessaa tokko ta'ee kan waayee dinagdee qo'atu yommuu ta'u kan waayee sirna bulchiinsa mootummaa biyya tokkoo qo'atu jechuudha. Walumaa galatti siyaasa jechuun waayee dhimma biyyaa kan qo'atu jechuudha .

Barumsa jechuun wanta hubannaa yookaan beekumsa namaaf kennu jechuudha, kan dhalli namaa jireenya isaa guyyaadhaa gara guyyaatti baratu yookaan immoo mana barumsaa galee kan namni baratu kan namni hubatu kan namni argu, garuu wanticha Sana irraa kan waan tokko baratudha.

Oomishaalee suupparmaarkeetii jechuun oomishaawwan gabaa gurguddaa irratti dhiyaatan gabaawwan bebbeekamoo irratti kanneen dhiyaatan kanneen gurguraman gabaawwan gurguddoodhaaf kan ta'anidha.

Miidiyaa Hawaasaa jechuun miidiyaa ergaawwan hawaasaaf dabarsuu danda'an, miidiyaa tajaajila hawaasaaf kennuu danda'an jechuu dha. Dhala namaatiif miidiyaawwan bifa haasaa dhaan, bifa barreeffamaan uummata tajaajiluu danda'an jechuu dha. Hawaasa kan fayyadan jechuu dha 'Miidiyaa Hawaasaa' jechuun.

Misoomaawwan bu'uuraa jechuun misoomaawwan dursi kennameefii hojjataman kanneen akka daandii , ibsaa, bishaanii dursi kennameefii hojjatamu misooma bu'uuraa jedhama

Eleektirooniksii jechuun meeshaalee humna eleektirikii of keessa dabarsuu danda’an yookaan immoo namoota kanneen akka mobaayilii, kanneen akka laaptooppii namni gurguru, manni meeshaalee akkasii gurguru, tajaajila akkasii kan kennu mana eleektirooniksii yookaan immoo eleektirooniksii jennee waamna.

Qonna jechuun kan dhalli namaa lafa qotuun diinagdee yookaan oomisha irraa oomishu jechuu dha. Qonna jechuun damee diinagdee (gosa diinagdee) keessaa isa tokko. Kan dhalli namaa lafa qotuun midhaan oomishuun misooma yookaan diinagdee irraa argatu jechuu dha.

Geejjiba jechuun imala bakka tokkoo gara bakka biraatti taasifamu jechuudha. Konkolaataa jechuun immoo meeshaawwan geejjiba kanaaf oolan yookaan bifa konkolaataatiin bakka tokkoo gara biraatti kan tajaajilanidha.

Meeshaalee manaa jechuun meeshaawwan mana keessa tti dhalli namaa itti fayyadamu, itti tajaajilamu yookaan meeshaa itti fayyadamuu danda'u jechuu dha mana isaa keessatti dhalli namaa 'Meeshaalee manaa' jennee waamna. Waajjiraalee jechuun immoo manawwan hojiiwwan gara garaaf oolan, hojiiwwan gurguddoon keessatti hojjetamuu danda'an 'Waajjiraalee' jenna.

Aasxaa jechuun ibsituu seenaa biyya tokkoo bifa halluu qabuutiin waa'ee biyya tokkoo kan seenessu, kan ibsu, kan dubbatu kan himachal jechuudha. Waa'ee seenaa biyya tokkoo bifa halluudhaan kan ibsu jechuudha.

Kopheewwan jechuun qaamolee nafa namaa dhoksan yookaan kan dhalli namaa miila isaatti kaawwatu akkasumas bifa garaagaraatiin kan hojjetamu kophee shamaarraniif jedhee kophee dhiiraaf jedhee gosa garaagaraa hojjetamutu jira. Walumaa galatti kophee jechuun tajaajila dhala namaatiif kan kennu miila namaatti kan kaawwatamu jechuudha.

Biqiloota jechuun wantoota lafarratti biqilan baay'inaan lafa tokko bakka tokkotti kan argaman lafarratti biqilanii marganii kan argaman jechuudha iddoo tokkotti

Hooggantoota beekamoo jechuun hooggantoota sadarkaa beekamoo irra jiran yookaan gaggeessitoota , tajaajiloota sadarkaa olaanoo irra jiran kan itti itti gaafatamummaa guddaan irra jiru jechuudha .

Oduu jechuun kallattii ittiin ergaa ofii dabarfachuu danda'an bifa sagaleenis haa ta'u; bifa barreeffamaan daandii yookiin karaa ittiin ergaa ofii dabarfachuu danda'an jechuudha.

Meeshaalee manaa jechuun meeshaalee mana keessa jiran jechuudha. Meeshaalee waajjiraalee jechuun immoo manneen gurguddoo hojjattoonni garaagaraa hojii isaanii keessatti gaggeeffatan jechuudha. Waajjiraalee gurguddaa mana gurguddaa manaa ol ka'e jechuudha.

Hojii jechuun kan dhalli namaa yeroo isaa kennuun hojjetu, humna isaa kennuudhaan, yaada isaa kennuudhaan kan hojjetu, jireenya isaa gaggeeffachuuf jecha kan inni guyyaadhaa gara guyyaatti hojjetu kan fayyadamuu danda'u jechuudha. Kan dhalli namaa guyyaadhaa gara guyyaatti qalbii isaa guutuudhaan, yaada isaa guutuu itti of kennee hojjetu jechuudha hojiin.

Hojii jechuun kan dhalli namaa yaada isaan, qalbii isaan, humna isaa guutuun kan hojjetu, ittiin jireenya isaa geggeeffatu, guyyaa dhaa gara guyyaa tti kan namni hojjetu jechuu dha. Kun dhala namaa kan fayyadu, guyyaa dhaa gara guyyaa tti kan inni jireenya isaa geggeeffatu jechuu dha.

Faaya jechuun bifa gaarii, halluu miidhagaa kan qabu, kan ija namatti tolu, kan nama hawwatu baayyee filataa fi jaallatamaa kan ta'e, baayyee miidhagaa , bareedaa kan ta'e nama hawwatu, ija namaatti tolu faaya jennee waamna jechuudha.

Faayaa jechuun bifa halluu gaarii kan qabu, kan nama hawwatu, bifa baay'ee miidhaga ta'e, halluu bareeda kan qabu kan ija namatti tolu jechuudha. faayaa jechuun.

Seera kabachiisaa jechuun olaantummaa seeraa bifa seeraan uummata biratti olaantummaa seeraa kabachiisuu jechuudha. Olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf itti gaafatamummaa fudhachuun barbaachisaadha

Meeshaalee manaa jechuun kan dhalli namaa mana isaa keessatti guyyaadhaa guyyaatti itti fayyadamu jechuudha. Meeshaalee waajjiraalee jechuun immoo manawwan fi hojiiwwan gurguddoof ta'an, tajaajila garaa garaa kennan meeshaalee waajjiraalee jennee waamna.

Hoggantoota bebbeekamoo jechuun geggeessitoota sadarkaa olaanoo irra jiran, itti gaafatamummaa gurguddaa kan qaban, sadarkaa olaanoo irra kan jiran jechuu dha. Tajaajiltoota sadarkaa gurguddaa irra jiran akkasuma itti gaafatamummaa guddaa kan qaban jechuu dha.

Meeshaalee adda addaa jechuun meeshaalee garaagaraa yookaan bifa garaagaraa kan qaban dandeettii garaagaraa kan qaban meeshaalee ulfaatina garaagaraa qaban garuu bakka tokko kan jiran meeshalee adda addaa jennee waamna.

Daldalaa jechuun bifa gurguruu fi bituu tiin hojiiwwan dhalli namaa geggeessu, jireenya isaa ittiin geggeeffachuu danda'u jechuu dha. Gabaa jechuun immoo bakka itti meeshaa gurguranii fi meeshaa bitan jechuu dha. Bakka wal jijjiirraa meeshaa bittaaf gurgurtaa jechuu dha 'Gabaa' jechuun.

Kuduraalee fi muduraalee jechuun gosoota nyaataa kan dhalli namaa sooratu keessaa isa tokko ta'ee, kanneen biqiltuu qofaa irraa hojjetaman jechuu dha. Kan dhalli namaa sooratu, nyaata biqiltuuwwan qofaa irraa hojjetaman jechuu dha.

Faashinii jechuun bifa adad ta'eenkan beekamaa hin turre garuu waan addaa ta'ee yeroo gabaabaa keessatti kan namni arge kan namatti tolu bifa bareedaa kan qabu kan nama hawwatu jechuudha.

Qonna jechuun damee dinagdee keessaa tokko kan ta'e, kan qote bulaan lafa qotuun oomisha oomishu, midhaan oomishu, midhaan misooma gara garaa kan inni irraa bifa qonnaa tiin lafa qotuun qote bulaan kan inni hojjetu damee dinagdee kan ta'e jechuu dha 'Qonna' jechuun.

Kitaabota jechuun bifa barreeffaman baayy'atee kan qindaa'e, bifa dubbifamuu danda'uun barreeffamaawwan walitti qabamanii kitaaba ta'anii dubbifaman ergaa dabarsan jechuudha. Matseetiin immoo bifa gabaabaa ta'een ergaa yookaan dhaadannoo dabarsuu danda'u jechuudha. Gaazexaawwan jechuun immoo akka kitaabaa ta'ee bifa xiqqaan bifa barreeffamaan ergaa dabarsuu kan danda'u jechuudha.

Geejiba jechuun sochii yookaan deemsa imala bakka tokkoo gara bakka biraatti taasifamu jechuudha. Turizimii jechuun immoo waanta bohaartiif ta'u , bakka daawwannaaf ta'u, bakka namatti tolu qarshiidhaan kan daawwatamu dinaagdee illee kan guddisuu danda'u. Immigireeshinii jechuun immoo dhiiga ofii kennuun bakka itti ilaalaman yookaan maalummaa ofii, eenyummaa ofii ilaalaman, of ilaalan , maalummaa dhaqna namaa ilaalamu jechuudha dhiiga ofii kennuudhaan.

Manneen dhugaatii jechuun mana kuusaan dhugaatii qofti keessatti argamu jechuudha. Mana dhugaatiin qofa keessatti argamu jechuudha. Manneen nyaataa jechuun immoo mana nyaanni qofaan keessatti kuufamuu jechuudha.

Barumsa jechuun kan dhalli namaa guyyaadhaa gara guyyaatti baratu yookaan mana barumsaa galee baru jechuudha. Yookiin barumsi dhala namaatiif beekumsa kan kennu barumsa jennee waamna jechuudha.

Ogummaa jechuun dandeettii namatti tolu bifa gabaabaa ta'een humna xiqqaa ta'een waan tokko karaa gabaabaa ta'een dalaguu jechuu dha. Aadaa jechuun immoo ibsituu eenyummaa saba tokkoo (agarsiistuu saba tokkoo) jechuu dha.

Oomishaalee suuparmarkeetii jechuun oomishaawwan gabaawwan gurguddoodhaf dhiyaatan jechuudha. Gabaawwan bebbeekamoorratti oomishaaleewwan dhiyaatan bifa miidhagaa ta'een gabaawwan gurguddoodhaf warreen dhiyaatan jechuudha oomishaalee suuparmarkeetii jechuun.